Mabaale magali gali ku litaka, mabaale igakyina baga shepingagamo, aliyo batu badatu babikale ku libaale i side iyadani, aliyo ni imbalasi iyimile idani yesi batu iba bali.

Umwana yu ali kutuunge ngubo, umwana yu agwatile uniform, umwana yu agwatile kikoomo kumukoono kwewe, umwana yu ali kwitegeelesa bulayi esi ali kutuunga

Kulugudo iku, kuliko zimotoka zili kugyenda ni babatu bagali bali kugyendelako, umutu uli imaaso uyu awambile i bendela, zimotoka izi afana za campaign, imotoka ili mumaso kuliko batu babemileko babili.

Bumuli bugali buboneka bulayi, bumuli bu bwe'kala ya blue, aliwo e nzuchi ili kuuza kuchimuli chidwena, i'nzuchi iyi ili ku'yooda byesi i'za kukosesa kukola bubuchi

Zikaafu zi zingali naabi zili ni zinziga zindeyi zikaafu zi zili kujendela muchigona muchigona mu mulimo chisaali chizili mumaso.

U museza yu akwinyaya basketball, agwatile i jacket iya orange, agwatile ni ikofila, mupila gwesi akukozesa nagwo gwa orange, asililiye mu ka net mwesi aza kuduma mupila

Umwana uyu aliku samba mupila, agwatile isaati nga ilimo bya yellow ni bya green, mupila gwesi alikusamba igu muwanga, ipale esi agwatile ya green, umwana iyu ali kusambila kupizana ni bisaala bimuli inyuma.

Khaliwo binyonyi bibili bibimile kumpizana ni gamezi, kyinyonyi kyidwena kyi wanga, kyinyonyi ikyindi kyi maali, aliwo maato agali kumezi iga.

A'liyo lu kotela lulimo mezi, mulukotela mu mulimo baatu babili, a'liwo ni lugudo ate kulugudo kuliko e'tiipa, kwabako ni mutu uwimileko ali mu gamboots zi'waanga, agwatile ni t-shirt ya orange

Mu kirimba ki mulimu kisawa, mulimu ni zinzu zindeyi, mulimu ni bisaala, mulimu ni zingudo ate nga zimotoka zili kugyendelako ku zingudo ezi.

Bakaasi ba basanyukile naabi bakaasi ba bagaali, umukaasi uli a'gati eyu wasudile omwana ku mugoongo, umwana yu asilile nyuma, umwana yu agwatile i'ngubo ya pink.

Aliwo zinzu zili kupizana ni lugudo ku lugudo ilu aliwo imotoka ili Kubita mumaso ge zinzu izi aliwo zipichipichi zi parkingile abako nika gali

Baseza bali kukola midyango ni gamadinisa, madinisa iga ni gimidyango igi bagikola ukwama mu byuma, baseza bandi bagwatile zi overall bandi bakyili kuzigwata da, aliwo umuseza ugwatile kye kungagi kya blue.

Chisolo echi chili mu'chigoni, chisolo echi chamalayi, chili nibibyoya bigaali kumubili gwaajo, chisolo echi chanyigile, chisolo echi chitala kudya zi greens, chikaale muchigona chi mulimu bi'greens bigali

I'mbuusi iyi ili kudya bunyaasi, i'mbuusi iyi ilimo bumaali yabamo ni buwaanga, i'mbuusi yemile muchigona mwisi ili kulila bunyaasi bu, i'mbuusi bajiboyeele mugosi

Mukatale umu balikundilamu mawondo, balikutundilamu ni water melon, matofu ni nago bali kugatunda, umukasi uli kubitunda inamile ate agwatile i'blouse imali

Umuseza yu wa'ambile lipapali, lipapali li lyatobele, umeseza yu wagwatile i'sati ye gimikoono mileyi, i'sati ilimo busitale bumaali.

Umuseza agonele ku lyaato, lyaato lili kumezi, mezi aga magali naabi, aliwo zinjinji e'side yedani , aliwo ni bisaala bili idani nga wamalireko mezi

Mezi iga gali kudima, mumezi imu mulimo mabaale, kutulo kwe gamezi iku kuliko bisaala, kwabako ni bunyaasi.

Abana babili ba'ambile igali iliko kyi domolo, umwana gundi ali idaani aliyo kyesi ali kuwenza, igali gindi yagwile asi, aliwo kyidomolo kyindi kyikyimile busa awo, bana ba bemile kumpizana ni kyigona.

Tractor yimile kulitaka liliko bunyasi, Tractor yi ili ni gimipla mikulu ni gi mijeche, mikulu gili inyuma ate mijeche gili mumaso, ,mipila egi gyelangi yayellow ni imali.

Baaseza babili bikaale, umuseza mudwena wikaale ku'teebe, umuseza ayu agwatile gambooti zimaali, agwatile ni kooti i'maali mu'gaati atelemu e t-shirt ya blue, umuseza o'gundi i'kaale a'asi, baaseza abo bikaale kuupizana ni'nzu ni doyileti a'nzu

Baatu bikaale mumaato, maato ga gali mumezi , baatu abandi basudile bye kudya munawoyu mumaato aga abandi basutagile bitu byabwe mumaato aga, aliyo inzu ili idani ku kulitaaka , aliwo ne bisaala ibindi ibili idaani isi inzu ili.

Kyisolo kyili mukyigona, kyisolo kyili kudya, kyisolo kyili ni bi byoya kumubili gwakyo, kyisolo ikyi kyimali ate kyiboneka bubi, kyisolo kyilya byayi byonyene.

Bana ba bali kwinyaya balikwinyayila kuli taka balikwinyayila kupi nizinzu zesi bombeka, zinzu zi zili mu line umwana uli imaaso uyu wagwatile bitandalafu

Bakasi badatu bali kujendela hagati he bunyaasi umukasi wenyuma agwatile purple ela asudile ni umwana agwatile biwanga umukasi wehagati agwatile bya blue wemumaso agwatile pink ela amalile eboyele ni katambala ka white.

Umutu uyu emile kupizana ni gamezi, umutu uyu umuzungu kupi nigamezi ga aliyo mabaale, umutu yu ahambile chisaala, chisaalachi achitele kulitaaka.

I'church ili mwaalo idaani, i'church i'no ba'kristayo bazamo basabila mo, mumaaso eno aliwo mugunda, ali mugunda a babyalawo madote, aliwo ni'bisaala byesi babyalawo mu compound.

Umukaasi eyu agonele hasi, umukaasi eyu ali ni'nda, aliwo machine isi bali kwikengela bili munda mwe'aa, aliwo mukaasi gundi uli Ku operating machine yi

Zinzukyi izi zakunganile akutu adwena zingali naabi, asi e zinzukyi izi aliwo bilagala bya green, zinzukyi izi nizo zikukolela bukyi, bukyi ibu ate bwawoma naabi

Kataale ika kalimo biitu bigaali, kalimo zinyanye zi'tobele kabamo carrot, aliwo watermelon isi bakutunda, zi apple ziliwo, aliwo ni bakaasi ba bikaale idaani bali kutunda bitu ibi.

Aliwo butasa bulimo bitu byanjawulo, katasa kadwena kalimo carrot, Kandi kabamo pilipili utobele, Kandi kabamo pilipili ukyilikutoba dda, katasa kadwena katandalafu Kandi ka green aliwo Kandi ka white

Migosi igi jiboyanile je mu color ya blue, aliwo ni gumukosi gundi gwa grey guliwokyina, migosi gi gili ni gimigaso migali nabi katano nga kuboyela bitu

Umuseza uyu ali kusindika igali, agwatile ikofila itandalafu,i T'shirt, nikyipale kya blue, aliwo umukana uli inyuma uli kukyina ugwatile ipale iya blue ni top iya green, aliwo ni babana abandi ba bemile inyuma iyo

Umuseza yu ali ku chalani, chalani chi che'rangi i'mali, umuseza yu wasanyukile, agwatile zigaluvindi, umuseza agwatile ni i'kofila.

Inzuchi iyi ili ku bululuka nzuchi iyi iliko bya'yellow, iliko ne bimaali, ili ku bululuka nga ili kuza kubimuli, bimuli bi biboneka bulayi, bimuli ibi bya'pink.

Ku lugudo uku kuliko bana. Bana aba baliko bahaka zilangi mumoni. Umutu uli ku bahaka agwatile i'kofila itandalafu, agwatile ni i'T-shirt imali.

Baatu aba bali kulima mugunda , baatu aba bali babili bali kozesa zikaafu izilima mugunda, umutu uwenyuma uyu asilile i'side ino mugunda ugu mugaali naabi.

Aliyo maato magali, maato ga gandi gali mumezi gandi gali kulitaka aliyo baatu bali kulitaka bagana kwinjila mumaato nenga aliyo byesi bali kumaliliza, kulitaka ku kuliko byayo bya green.

Tsimbusi zili kudima, zili kudimila ku litaka, zama idani yesi bele kyigona kyili nga zili kweza ino, zimbusi izi aliwo zi mwanga, wabamo zimali, wabawo niza brown.

Mukatale bali kutundilamo mwoogo, mabwoodi ni bibiitu bindi, a'liyo omukaasi uliku'gona a'asi uli'kutunda biitu bi

Kyisolo kyi kyamaliya, kyili ni bi byoya bigali ku mubili gwakyo, kyisolo ikyi kyili kuwenza byekulya kyili mu kyigona, mukyigona ikyi nimwo muba byekulya byakyo

Baatu babili bali kukosesa i'camera, ugundi umukulu, ugundi umujeje, umukulu ali kuyigisa umujeje kukuba chifananyi, umukulu uyu agwatile chikomo kumukono kwewe.